Pasi pakazara maruva ane ruvara rwepepuru. Parutivi pane ruzhowa rwakavakwa nezvitinha zvidiki zvitsvuku uye simbi.

Vanhu varipachiteshi, varikutengesa nhumbi dzakasiyana-siyana. Uye dzakarembedzwa pamasimbi aneruvara rwebhurauni.

Pasi pane mhando mbiri dzesora. Rimwe rinemashizha akakura akasvibira eruvara rwegirinhi. Rimwe rinamashizha matete, mamwe egirinhi mamwe ebhurawuni.

Pasi paneivhu dzvuku. Pakachereka. Panewo masora mashomanana ane ruvara rwegirinhi.

Mudhorobha vanhu vazhinji vari kufamba. Parutivi pane bhokisi rakagadzirwa nerata munogara mushina wamasaisai enhare. Parutivi pane motokari dzakamira.

Mugwagwa une tara. Kumberi kune miti dzakakura dzina mashizha akawanda akasvibira ane ruvara rwegirinhi.

Chivakwa chakagadzirwa nematinha matsvuku. Pakanyorwa chiziviso chokuti Chando chawandisa vanhu vasachinamatira.

Mudhorobha mota mbiri dzakamira. Iripamberi idiki ine ruvara rwesirivha. Irikusure yakakura ine ruvara ruchena. Padivi pane zvivakwa zvakawanda zvakakura.

Kabati inoshandiswa muimba yokubikira ine ruchena nerutema. Yakagadzirwa nemuti uya nesimbi dzinovaima dzesirivha.

Bhazi guru rakamira. Rine ruvara ruchena pamwe neruvara rwemeruni. Rina mafafitera akawanda matema.

Zvimiti zvemaruva maviri akakura akanatso chekererwa zvine ruvara rwegirini, parutivi pane ruzhowa rwakavakwa nesimende.

Mudhorobha motokari zhinji dzirikufamba uye parutivi pana vanhu varikufamba. Pane zvivakwa zvakawanda zvakakura.

Motokari mbiri dzirikufamba mumugwagwa. Kurutivi kune miti dzakakura dzina mashizha nedzimwe dzisina mashizha uye pane dzimwe miti dzina maruva ane ruvara rwepepuru.

Nzimbe dzakawanda. Dzimwe dzakareba dzimwe dzichiri dzidiki. Dzine mashizha makuru akasvibira egirinhi. Parutivi pane gedhi resimbi newaya.

Dombo rokuisa paguva rakakura. Rakachekwa rakakwenezverwa riri kuvaima uye rine ruvara rutema, ruchena negireyi. Pamusoro pakanyorwa.

Garwe guru rine ruvara rwebhurauni riri mumvura, rakabuditsa musoro chete, mvura iyi yakasviba ine mazerere.

Chitoro chidiki chine ruvara rwegireyi ne nhema muzasi. Chiritengesa zvakasiyana siyana. Pamberi pana ma tangi maviri makuru egasi ririkutengeswa.

Mubindu rekutandarira makazara miti ine mimvura ine mashizha akawanda uye maruva akawanda ane ruvara rwe pepuru. Pazasi pane maruva akachekererwa uye zvigaro.

Masagi akazara nembatatisi dziri kutengeswa akaradzikwa pasi. Padivi pane varume vaviri vakagara pazvigaro neumwe murume akamira.

Miti dzipfupi dzina mashizha epepuro akawanda. Pazasi pane maruva akawanda uye ane mashizha egirinhi. Rimwe ruva rine ruvara rweorenji.

Nyanji dzakawanda dzave nengura, mukati madzo muri kumera uswa. Kurumwe rutivi kune chivakwa chakakura chakagadzirwa nezvitinha zvitsvuku uye chine ruvara ruchena.

Vanhu vaviri varikufamba. Murume nemukadzi. Munhukadzi akabereka mwana kumusana. Parutivi pane chivakwa chakakura chineruvara ruchena uye nematombo matema anopenya.

Munhukadzi mumwe chete mutema uye mushava ari kunyemwerera. Akasunga dhugu mumusoro rine ruvara rweyero bhuruu nenhema

Muti wakareba mumwechete, pazasi pane ruzhowa rwakagadzirwa newaya nesimbi. Rumwe rutivi kune chivakwa chakagadzirwa nezvidhinha zvidiki zvitsvuku.

Bhuku Rina mapeji Machena anemitsara yakawanda rinemufananidzo wakaiswa nechinyoreso chine ruvara rwebhuruu urikuratidza chiwakwa chinefafitera padivi panemuti

Musango muzere nemiti dzitete dzakareba dzine mashizha akasvibira e girini. Pamwechete nesora rakawanda rakaoma.

Pamusika panotengeserwa nhumbi dzakambopfekwa, varikutengesa nhumbi dzakawanda dzakasiya siyana vakadziwaridza pasi. Parutivi pane musika urikutengesa zvokudya.

Munhandare mune murume mumwe chete akagadzirwa musoro, ane chuma muhuro, akapfeka mhete uye akabata mureza une ruvara rutsvuku, chena, girini neyero.

Kabati mbiri dzakakura dzinoshandiswa mumba mekurara. Imwe inoiswa girazi uye inogadzikirwa mafuta okuzora imwe inoiswa kumusoro kwemubhedha.

Pamusika unotengeserwa zvinwiwa, michero nemiriwo pakamira vanhu uye ngoro nhatu dzesimbi.

Panzvimbo inogocherwa chibage. Chirikubva chatengeswa. Kurutivi kune mugwagwa unofamba nedzimotokari uye kumhiri kune dzimba dzavanhu.

Musoro wakakura wechitima chakagadzirwa namasimbi. Chine ruvara runoti girini, nhema, tsvuku uye nedzimwe simbi, dzimwe dzesirivha, dzimwe dzebhurawuni.

Motokari zhinji dzirikufamba mumugwagwa. Pamwe nevanhu vashoma varikufambawo mumugwagwa. Padivi pane chivakwa chakakura chineruvara ruchena.

Mudhorobha ,motokari zhinji dzirikufamba mumugwagwa. Kumativi kune zvivakwa zvakawanda uye zvakareba. Pasi pana mapepa mashoma.

Chinyorwa china mavara matema nemamwe e girini. Chinoratidza kuti munhu ndewe chitendero chama chawa uye anofara nazvo.

Bundo ririmumvura yakachena. Rine mashizha madoko uye akawanda akasvibira aneruvara rwegirini netumwe tumhororodzi tutema.

Mugwagwa unofamba nedzimotokari. parutivi pane ruzhowa rwakagadzirwa namasimbi aneruvara ruchena, uye padivi panofambirwa navanhu.

Murume mumwechete arimunhandare yenhabvu. Arikukava bhora. Rimwe gumbo rake harina shangu yekutambisa nhabvu.

Mudhorobha, varume varikufamba vakapfeka nhumbi dzekushandisa mabasa, dzeruvara rwegirinhi. Parutivi panemotokari doko dzakamira.

Ngoro itsvuku yakagadzirwa nesimbi inotengeserwa zvimwiwa zvinotonhorera. Parutivi pane mukomana akapfeka nguvani itema uyezve kune varume wawiri pamwe ne motokari yesirivha yakamira

Vanhu vatatu vakamira, vanoti varume vaviri nemusikana mumwechete. Parutivi pane motokari dzakamira uye pamugwagwa pane motokari zhinji dziri kufambamo.

Ruva rakakura rechimuti rakachekererwa zvakanaka. Rine mashizha madiki uye akasvibira ane ruvara rwegirini. Parutivi pane mugwagwa.

Pamusoro petafura pane kamuchina kanoshandisa mabhatiri uye kane mavhiri. Kanoratidza chimiro chemotokari. Kanotyairwa munhu akamira kure.

Imba yokugara ine ruvara rwekirimu kumusoro uye nhema kuzasi, ina mafafitera akawanda madiki. Denga rayo rine marata.

Mbaura huru yakagadzirwa nesimbi, mukati mayo mune marasha akatsva. Parutivi pane mudhuri wakavakwa ne simende

Pasi pakagadzirwa nemataira ane ruvara rutsvuku nerutema parutivi pane zviruva zvezvimuti zvakachekererwa zvakanaka zvine ruvara rwegirini

Zvivakwa zviviri zvinemizera yakasiyana zvineruvara rwakafanana runoti kirimu pamusoro uye tsvuku pazazi, chekutanga chimbuzi chemadzimai chechipiri pane chimbuzi chamadzimai nechimwe chavarume pasi pane matombo eruware uye sora.

Pamusika parikutengeswa nhumbi dzakambopfekwa dzakasiyana siyana uye nezvokudya zvakarembera mumapurasitiki. Pane vakagara vatengesi.

Pamusoro petafura ine ruvara rwebhurauni, pane chirimwa chesitorobheri chakadyarwa mubepa repurasitiki ine ruvara rutema.

Shumba hono yakakura yakazvambarara munzira. Ine ruvara rwebhurauni nerutema. Kurudivi kune mahuswa akakura ebhurauni.

Matanda akavakwa nesimende anotakura tambo dzinofambisa mwando wemagetsi. Pazasi pane dzimba zhinji dzokugara.

Imba yokugara isati yapera kuvakwa. Ine mudhuri wakavakwa nezvidhinha zvichena, kunze kune murwi weivhu. Pasi pane sora shoma regirinhi.

Pasango pane mauswa akawanda akaoma ane ruvara rwe brown, kumhiri kune miti dzakawanda dzimwe dzine mashizha dzimwe dzisina.

Mashizha mashoma akakura ane ruvara rwakasvibira ane ruvara rwegirini, parutivi pane zidombo ziguru.

Pamusika panotengeserwa zvakawanda zvakasiyana siyana. Pane mabhara matatu, maviri ane ruvara rwebhuruu rimwe rine ruvara rwegirinhi. Parutivi pane zvigubhu zvakawanda zvichena nezvebhuruu

Nzira inofambirwa nevanhu yakavharwa nemasora akaoma ebhurauni, uyezve nedanda resimbi rakachinjikwa. kurimwe rutivi kune mugwagwa unofambirwa nemotokari.

Patambo inofambisa mwando wemagetsi, pakamhara shiri doko ine ruvara rutema.

Chidziro chakavakwa nezvitinha nesemende. Chineruvara ruchena. Rimwe divi rine mudhuri wakavakwa nematombo nesemende uyezve chivakwa chine ruvara rweyero.

Motokari yerori doko ine ruvara ruchena kumashure kwayo kwakagara vanhu. Parutivi pana mataira rumwe rutivi kune chivakwa chine ruvara rwebhuruu nechina.

Muti une mashizha mashoma akasvira egirini une shiri yakamharamo idoko ine ruvara ruchena, rutema uye dendere ririmo mumuti.

Chivakwa chakakura chine ruvara rwemeruni chinoratidza kuti ikereke yevatendi yeWatch Tower. Parutivi pane muti wakakura.

Bazi remuti wemugwagea rine shizha rakabatana negwavha rimwechete rineruvara rwegirinhi. Mashizha akasvibirira aneruvara rwegirinhi.

Chinyorwa chiri pabepa jena chinoratidza mavakirwo achaitwa imba nemakamuri ari paimba iyoyo. chakadhidhwa kuratidza ktui chave kuda kushandiswa.

Mota dziri kufamba mumugwagwa. Kurutivi kune miti dzakakura dzina mashizha akasvibira uye maruva ane ruvara rwepepuru. Rumwe rutivi kune chesimbi namarata chepachiteshi pekugarira

Ruva rechimuti chakanyatso chekererwa. Rakazara mashizha uye madiki akanatso svibira neruvara rwe girinhi.

Miti dzakawanda dzakakura dzine mashizha akasvibira. Parutivi pane chivakwa chakagadzirwa nemarata uyezve pasi pane huswa hudiki hwakaoma hune ruvara rwebhurawuni.

Motokari doko ine ruwara rwe gireyi pamberi pane girazi rakakura uye ina mavhiri madoko ane ruwara rutema.

Vakomana varimundanhare inotambirwa nhabvu . Varipamutambo uye vakapfeka nhumbi dzakafanana.

Motikari zhinji dziri kufamba mumugwagwa. Parutivi pane miti yakareba ine maruva epepuru. Mamwe arikukuhumuka aripasi.

Bapiro rendege rine ruvara rweyero nerutsvuku rakaiswa mufananidzo weshiri, kurutivi pane ndege dzakamira, uye pane mudhuri wakakura.

Maruva akasiyana siyana. Mamwe akadyarwa pasi, mamwe ari mutinhi rerata mamwe ari mubhakiti guru repurasitiki. Parutivi pane mudhuri wakavakwa nezvidhinha zvakakura.

Chikafu, ndiro mbiri dzesimbi, yimwe ine sadza remhunga nebhinzi, imwe ine makumbo enguruve, muriwo nesadza rezviyo, imwe ndiro yepuranga ine makumbo enguruve.

Mukati mechivakwa chemumvuri chakagadzirwa nemasimbi uye chiine denga remarata. Kunze kune chivakwa chakakura chine mudhuri wakagadzirwa nezvitinha zvidiki zvitsvuku.

Motokari iri kufamba mumugwagwa. Padivi pane miti dzakawanda, dzakakura uye dzine maruva ane ruvara rwepepuru. Pasi pane uswa hwakaoma hwebhurauni uye ivhu dzvuku.

Matombo akawanda makuru. Parutivi pane chivakwa chine denga rine marata uye mafafitera akawanda. Parutivizve pane ruzhowa rwakagadzirwa nezvitinha zvidiki zvitsvuku.

Mudhorobha motokari irikufamba mumugwagwa. Kumativi kune motokari dzakamira uye parutivi rumwe kune chivakwa chakakura chakagadzirwa namatina ari madiki matsvuku.

Munhukadzi akamira akabata muchiuno, ari panzvimbo iri kutengeserwa mbatatisi. Dzimwe mbatatisi dziri mumasaki matema, dzimwe mbatatisi dzakapimwa mumugomo wepurasitiki rebhuruu.

Ngoro yesimbi. Ine mavhiri makuru iripasi pa amburera. Yakazara zvokudya zvirikutengeswa. Parutivi pane murume akagara pachigaro chakareba uye vanhu vazhinji varikufamba.

Imba yokugara yakakura ine ruvara rwepingi uye kuzasi bhurauni. Parutivi pane mumvuri wemotokari wakagadzirwa nesimbi pamwe netende.

Vanhu vazhinji vari kufamba mudhorobha. Pakati pane miti dzakawanda dzakakura dzina mashizha akawanda. Rumwe rutivi kune zvivakwa zvakawanda zvakakura.

Tsanga dzakawanda dzakamira dzine mashizha marefu akasvibira neruvara rweegirini. Pasi pane mashanga akaoma uyezve marara.

Chimuti china maruva matsvuku, mashizha egirini madiki. Mamwe mapazi haana mashizha zvese nemaruva.

Motokari dzizhinji dzakamira. Kurutivi kune zvivakwa zvakawanda uye zvakakura pamwechete nemiti dzine maruva aneruvara rwepepuro.

Musango mune mbada imwe chete yakakura uye yakavhura muromo. Ine mavara anoti bhurauni , chena nenhema

Vakaoma vaviri varikufamba. Parituvi pane chivakwa chakagadzirwa nezvitinha zviduku zvitsvuku. Uye masimbi.

Tafura yakakura pamusoro payo pane mhete dzakasiyana siyana. Dzine ruvara runoti pingi, yero, tsvuku, girinhi, chena, nhema uye mabhegi maviri eshinda ane ruvara rutsvuku pamwe chete nenhumbi.

Mudhorobha vanhu vazvinji varikufamba. Musikana mumwe chete akapfeka zvichena. Akabereka kabhegi kake kadiki nepadumbu. Kumativi kune maamburera pari kutengeserwa nhumbi uyezve nezvivakwa zvakakura.

Mhando mbiri yesora, rakakura, uye ridiki riripasi. Rose rakasvibira rinamashizha aneruvara rwegirinhi.

Ruva rakadyarwa muchibepa chepurasitiki chineruvara rutema pasi panesora rakasvibira rine ruvara rwegirini.

Vanhu vatatu, vanoti vakadzi vaviri, nemurume, vakamira pamisika dzavo pari kutengeserwa zvakasiyana-siyana.

Pamusika parikutengeserwa mbatatisi. Dzimwe dzakaiswa mumasagi matema. Dzimwe dzakapimwa dziri pamusoro rebhakiti rine ruvara rwegirinhi. Parutivi pane vanhu vaviri varikutenga uye mumwechete mutengesi.

Chivakwa chakakura chine ruvara ruchena. Pane zvitoro zviviri zvinotengesa zvishandiswa zvemagetsi nechimwe chinotengesa nhumbi. Parutivi pane vanhu vaviri vakamira , mumwe ari kufamba uyezve nemotokari dzakamira.

Chitima chimwe chete chidiki chiri kufamba munjanji. Chine ruvara rutema, rutsvuku, chena negirinhi. Parutivi pane bango guru rakakura rinofambisa tambo dzerunhare.

Mapakiti madoko akagadzirwa nepurasitiki. Mukati mawo mune mahabhurosi akasvibira aneruvara rwutema kuratidza kuibva kwawo.

Pasango pane miti dzakareba dzine mashizha. Dzimwe hadzina mashizha. Rimwe rutivi kune matombo akakura akawanda. Pasi pane sora rakasvibira.

Sango rine miti dzakawanda dzine mashizha akawanda akasvibira egirinhi. Parutivi pakazara mauswa akareba uye ane ruvara rwebhurawuni.

Tangi huru rine ruvara rwebhuruu rakazara mushonga wekudzimisa moto.

Ruware rwakakura rine ruvara ruchena, kurutivi kune mauswa akawanda ane ruvara rwe brown akaoma uyezve kune zvimiti zvidiki zvakasvibira.

Zvigaro netafura zvakagadzirwa nemapuranga eruvara rwebhurawuni zvigaro zvakaiswa mutefetefe.

Motokari imwe chete ichena. Yakamira pasi pemuti wakakura. Parutivi pane mabhizautare akawanda ane mavara akasiyana siyana.

Muti wakareba mutete. Une mashizha akawanda madiki akasvibira aneruvara rwegirini. Kumativi kunewozve miti dzakawanda.

Varume vawiri vakapfeka nhumbi dzakafanana vari munhandare inotambirwa kiriketi kurutivi kune chivakwa chakakura uye kwakagara vanhu varikuona mutambo

Zvivakwa zviviri chimwe chakavakwa nezvitinha zvebhurauni chimwe chakavakwa nesimende pasi mugwagwa unofambira motokari navanhu.

Motokari dzakwanda dziri kufamba mumugwagwa. Padivi pane miti yakakura. Pasi pane sora rakaoma rine ruvara rwebhurauni.

Mushina mudiki unobata masaisai eindaneti. Une ruvara rutema uye wakaiswa mumuti wakareba. Pazasi pane miti yakawanda imwe ine mashizha imwe isina mashizha.

Zvinhu zvinoshandiswa pakuromba kana kushandiswa nen'anga zvinoti banga rakaputirwa nemucheka mutsvuku nemuchena uye pane tsono yakabairira nemari yakazara pamwe nezai nemufananidzo wemunhukadzi.

Imba yokugara yakavakwa nezvitinha zvitsvuku, denga ririkuiswa mapuranga. Parutivi panenhumbi dzakawanda dzakaiswa pawaya.

Muti mudiki una mashizha akasvibira ane ruvara rwegirini wakajarirwa mupurasitiki ritema.

Danga diki rakagadzirwa nemarata uye newaya. Rakatakurwa namapango akakora. Kuseri kune chivakwa chine mudhuri une ruvara rwe kirimu.

Kabati inoshandiswa muimba yokubikira. Ine ruvara rwegireyi nerutema. Kumusoro kune magirazi. Kuzasi kune nzvimbo dzakawanda dzekuisira zvinhu uye yakatakura mudziyo yakawandisa yemumba.

Pamusika pekutengesera nhumbi. Pane nhumbi dzakasiyana-siyana dzevarume nedzevakadzi dzakatanikwa. Kuseri kune miti yakakura yakareba.

Imba yokugara. Ine ruvara rwebhuruu. Parutivi pane ruzhowa rwakavakwa nesemende. Pazasi pane maruva akawanda uye akasvibira aneruvara rumwe ruchena.

Miti dzakawanda dzakasiyana siyana. Dzimwe dzine mashizha egirinhi dzimwe akatsvukuruka dzimwe ebhurawuni dzimwe ane tuyero. Pazasi pakamira mota.

Miti dzakareba uye dzine mashizha akawanda aneruvara rwegirini. Parutivi pane ruzhowa rakavakwa nezvitinha, zvimwe zvitsvuku zvimwe zvichena.

Pasango, pakazara miti mitete ine mashizha akawanda akasvibira eruvara rwegirinhi. Pazasi pane mahuswa akawanda akaoma, uyezve nematombo maduku.

Chimuti chechiruva chakakura. Chine maruva matsvuku uye mashizha egirinhi akasvibira. Pasi pane chiruva chidiki chine michero yeyero

Vanhu vazhinji varikufamba vanosanganisira varume navakadzi. Kurutivi kune misika yakawanda iri kutengesa zvokudya zvakasiyana siyana.

Maruva mazhinji akasiyana siyana. Mamwe ane ruvara rweyero, mamwe ane ruvara rwegirinhi rwakasvibira umwe ane ruvara rwegirinhi rwakacheneruka.

Bhazi rimwechete rakakura rineruvara rwebhuruwu, uye rakanyorwa nemavara matsvuku. Rine mafafitera akawanda matema.

Mukadzi mumwe chete mutema ari kuratidza kufara uye arikudzana akapfeka nguwo dzepasi chigare uye mumusoro make akasunga dhuku.

Firigi yakareba ine ruvara rwegireyi. Ndeye mhando yeDhifayi. Ine makamuri maviri ane magonhi.

Motokati dzizhinji dzirimudhorobha dzakamira parobhoti. Kurutivi kune zvivakwa zviviri zvemizera yakasiyana zvinamafafitera akawanda.

Ndiro imwe chete yepuranga ine ruvara rwebhurauni. Ine zvokudya zvinoti nyama yemombe, mbatatisi dzakachekererwa, pesiri zvose zvakabikwa mumuto wemadomasi nehanyanisi zvakatsvukira.

Mukati memba musina chinhu. Rudziro rwune ruvara ruchena. Denga rine ruvara ruchena. Mune mafafitera akakura maviri. Pasi pane mataira machena.

Vasikana varimunhandare. Varipakati pokutamba mutambo we(netball). Kurutivi kwakamira motokari imwechete ineruvara ruchena.

Magwaya ehove dzinoratidza kuti dzichangobva mumvura. Ane mizera yakafanana uye ane ruvara rutema neruchena.

Pasi pane uswa hwakaoma une ruvara rwebhurauni, uye pane marara. Parutivi pane danda rinotakura tambo inofambisa masai sai erunhare, pamwe chete neruzhowa rwaka gadzirwa nesimende.

Musoro werori yakakura. Une musoro muchena. Pamberi pane girazi rakakura. Ina mavhiri mahombe ane ruvara rutema.

Poto huru ine ruvara rwesirivha. Mukati mayo mune zvemukati zvembudzi. Matumbu akasungirirwa paguru. Zvakanatsobikwa zvine muto wamadomasi nehanyanisi.

Dhamhu rakakura rine mvura yakasbiba ine ruvara rwegirinhi. Kurutivi kwakazara uswa humwe hwakaoma humwe hwakasvibira.

Mudhorobha vanhu vazhinji vari kufamba parutivi pane ngoro yemasimbi inotengeserwa zvinotonhorera, kumwe kumativi kune zvivakwa uye zvakakura.

Mudhorobha, motokari dzidoko dzakamira. Kurutivi kune zvivakwa zvakawanda zvine mevara akasiyanasiyana uye zvakakura.

Wadhiropu huru ine ruvara rutema yakagadzirwa nepuranga, girazi uye nesimbi dzinovaima yezvimubato ina magonhi akawanda.

Firigi ina magonhi maviri akagadzirwa nemagirazi. Mukati mayo mune mhando mbiri dzehwahwa.

Muimba mekutandarira mune zvigaro zvakawanda. Zvimwe zvichena zvimwe zvebhurauni uye netafura . Kumberi kune imba imwe yekubikira.

Mugwagwa unofambira dzimotokari une munhu mumwe arikufamba. Parutivi pane ruzhowa rwakagadzirwa nemasimbi aneruvara ruchena ne bhuruu uyezve neruzhowa rwechiruva rwakachekererwa.

Pasi pakazara marara. Rumwe rutivi rune motokari mbiri ineruvara rwuchena neimwe ineruvara rwesirivha. Dzakaputirirwa neruzhowa rwesimbi. Rumwe rutivi rine chivakwa chakakura

Muti wakura wakamonererwa neumwe muti. Pasi pane miti midiki ine mashizha egirini.

Bhazi guru rakamira. Ndere ruvara rwebhurauni neyero. Kumusoro kwaro kune mafafitera akawanda ane ruvara rutema.

Munhu wechirume akabereka bhegi ritema kumusana arikufamba. Pamberi pake pane mumwezve akagara. Kuritivi kuneruzhowa rwakagadzirwa newaya nemarata.

Panzvimbo panotengeserwa mapuranga , mamwe mapuranga akarongwa zvakanaka arimukati mechivakwa, mamwe arikunze akamiswa.

Mhembwe imwe chete idiki, ine ruvara rebrown, mhuno yayo ine ruvara rutema, iri musango rakasvibira negreen.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa, padivi pane miti dzakakura uye dzina mashizha akawanda pazasi pane miti dzemaruva dzidiki.

Ndiro yedhaga ichena, inechikafu chinoti nyama, hanyanisi, madomasi, bhorokoni.

Motokari mbiri dzakamira. Imwe ine ruvara rwebhuruu imwe ruvara rwebhurauni kurutivi kuna vanhu vazhinji vari kufamba uye zvivakwa zvizhinji zvakareba.

Chivakwa chinemudhuri wakavakwa nezvidhina zvitsvuku. Chine mafafitera maviri egirazi negoni regirazi. Denga rakapfirirwa nehuswa.

Vanhu vazhinji vari kufamba. Mumwe mukomana akatakura tangi regasi rebhuru. Parudivi pane musika uri kutengesa mabhanana.

Imba yekugara ine ruvara ruchena ne brown, ine denga rine mataira matema, parutivi pane chidziro chakagadzirwa namatombo necement.

Mudhorobha vanhu vazhinji varikufamba. Kurutivi kune motokari doko dzakamira. Rimwe rutivi kune zvivakwa zvakawanda uye zvakareba.

Kombi yakamira nechepadivi remugwagwa. Yakatakura vanhu vakawanda. Ine ruvara ruchena kumusoro uye girini kuzasi. Parutivi pane muti wakakura.

Pasi panamarara akawanda, parutivi pane mutanda wesimbi wakareba unotakura mishina dzinofambisa masai sai embozhanhare,

Mbiya dzakawanda dzemizera wakafanana dzakakwidibirwa. Dzine ruvara rwe bhurauni. Parutivi pane chidziro chakagadzirwa nezvitina zvakakura zvichena.

Makabati anoiswa muimba yokubikira akakura uye ane mavara akasiyana. Ane mavara akasiyana. Imwe ine ruvara ruchena imwe ine ruvara rwegireyi. Dzose dzakagadzirwa nemapuranga nemagirazi.

Miti zhinji dzakareba. Dzimwe dzine mashizha akasvibira egirinhi. Dzimwe dzinemashizha akaoma ebhurawuni. Umwe muti une maruva ane ruvara rweorenji.

Motokari dzakamira mumugwagwa. Mune murume akagara pahwiricheya ari kuzvisundira. Kumativi kune zvivakwa zvikuru zvakawanda.

Miti dzakawanda dzakakura dzimwe dzine mashizha dzimwe hadzina mashizha. Pasi pane matombo akawanda uye sora rakasvibira.

Motokari imwechete. Ichena yakamira. Parutivi pane mugwagwa urikufambirwa nemota. Dzimwe motokari dzakamira kurutivi uye kune zvivakwa zvakawanda zvakakura.

Mudhorobha, motokari zhinji dziri kufamba mumugwagwa. Pakati pane miti dzakakura dzemhando yakafanana. Pazasi pane zvimiti zvidiki zvezviruva zvakachekererwa, rumwe rutivi kune zvivakwa zvakawanda zvakakura.

Murume akagara pasi ari kutengesa mbatatisi, parutivi vanhu vazhinji vari kufamba.

Madzimai akawanda akagara pasi vazhinji vane nguwo chena varipakirawa kubatsirwa nemuporofita wechidzimai.

Hwai dzakawanda dziri pamafuro. Dzine ruvara runoti chena nebhurawuni. Mauswa akazara pasi nezvimiti zvakaoma.

Chivakwa chakakura uye chakatungamidzana, chine ruvara rwekirimu. Denga rine mataira matsvuku. Parutivi panemaruva akachekererwa uyezve motokari doko yakamira.

Zvigaro zvineruvara ruchena nebhurauni. Zvakagadzirwa nepango emiti pamwe nemapurasitiki akaputira pakugarira pakapfava.

Motokari dzizhinji dziri kufamba mumugwagwa murume mumwe chete ari kusunda chingoro kurimwe rutivi kune zvivakwa zvakawanda uye zvakakura.

Zimuti ziguru rine mapazi akatakura mashizha akawanda. Akasvibirira. Uye aneruvara rwegirinhi.

Ndiro imwechete yedhaka ichena ine chikafu chinosanganisira mupunga, nyama yakabikwa, makarotsi, madomasi, hanyanisi, zai rakangangwa pamwe chete machipisi.

Musikana mumwe chete mushava ari kuratidza kuti ari kufara. Akabata muchiuno uye akapfeka rokwe rine mavara anoti yero, chena, tsvuku, nhema nebhurawuni.

Chivakwa chakakura uye chakaturikidzaniswa. Chine ruvara ruchena. Parutivi pane miti dzakakura dzine mashizha akawanda akasvibira egirinhi

Varume vaviri vari kumhanya vari munhandare yemutambo wekiriketi. Umwe akapfeka nhumbi dzeruvara rweyero mumwe nhumbi dzine ruvara rwegirinhi pamwe nebhurugwa ritema.

Mukati mechivakwa. Vanhukadzi vakawanda varikufamba. Vose vakabata mabhegi mumaoko. Mumwe ane bhegi repingi raakabereka kumusana. Pasi pane mataira aneruvara ruchena, bhurawuni nenhema.

Motokari zhinji dzinofamba mumugwagwa. Padivi pane zvivakwa zvakakura uye vanhu vazhinji vari kufamba.

Motokari ine ruvara ruchena iri kufamba mumugwagwa padivi pane miti dzakawanda dzimwe hadzina mashizha dzimwe dzinamashizha akawanda egirini uye dzimwe dzinamaruva aneruvara rwepepuru

Maruva. Rimwe riri muchigubhu chepurasitiki chine ruvara rutema. Mamwe ari pasi. Parutivi pane chidziro chine ruvara rwebhuruu.

Pachiteshi chamabhazi pana mabhazi maviri akakura ane ruvara rutsvuku, rimwe rine ruvara ruchena rakanyorwa namavara ebhru, pakati pamabhazi pane ngoro mbiri dzesimbi.

Vanhu vakawanda, vamwe vakamira vamwe vakagara vachitengesa zvakasiyana siyana. Parutivi pane chivakwa chine mudhurii une ruvara rwe bhurauni chakasviba.

Ndiro imwechete yedhaga ichena , mukati mayo munezvekudya zvinoti mabhanana akakangwa, gaka, muto wamadomasi nehanyanisi, mupunga pamwechete nenyama yehove yakakangwa.

Maruva akakura akasiyana siyana. Parutivi pane tangi guru richena rinoshandiswa kuisirwa mvura. Pasi pane sora nemarara.

Pamusika parikutengeswa madomasi nemichero inoti manwiwa, mabhanana ma(orange). Parutivi pane dombo guru riripasi

Ruzhowa rwakagadzirwa nesimende. Rune ruvara runoti gireyi nechena. Parutivi pane mahuswa akawanda akawoma.

Mukomana mumwe navasikana vaviviri vari pamutambo wekuratidzira mbatya dzavakapfeka dzakagadzirwa nejira rakafanana, dzine ruvara runoti yero, girini, ruchena, rutema pamwechete nerutsvuku.

Murume mumwechete aripa mutambo wekumhanya. Akapfeka nhumbi dzokumhanyisa. Pasi pane ruvara rwebhuruu.

Ruva rineruvara rwuchena, yero negirinhi. rakazara nehunye. Parutivi pane matombo uye mudhuri.

Muimba yekurara. Mune mubhedha wakawaridzwa zvakanaka nejira rine ruvara rwegireyi neruchena. Parutivi pane girazi uye pamwe pane mwenje.

Vanhu vazhinji vakamira pachiteshi, pamwe vashona vari kufamba munzira, uyezve motokari dziri kufamba munzira. Rumwe rutivi rune zvivakwa zvakawanda zvine ruvara rwakasiyana siyana.

Tsanga dzakawanda uye dzakareba dzine mashizha akakura uye akasvibira neruvara rwegirini. Parutivi pane zambuko rakagadzira nemasimbi.

Imba yekugara isati yapera kuvakwa. Parutivi pane chimwe chivakwa chidiki chakagadzigwa nesemende. Pasi pane sora rimwe rakaoma rimwe rakasvibira.

Muti wakakura une mapazi akawanda uye une mashizha mashoma. Rimwe divi kune miti dzakakura dzina mashizha akawanda uye akasvibira egirini.

Musango rizere neuswa hwakaoma uye nemiti yakasvibirira shoma, mune hwai dzineruvara runoti ruchena nebhurauni.

Ngoro imwechete yesimbi ine ruwara rwe bhuruu. Inotengeserwa zvekunwa zvakasiyana siyana zvinotonhorera. Parutivi pakagara munhu uye mumugwaga mune motokari zhinji dzirikufamba.

Miti dzakawanda dzakareba, dzimwe dzina mashizha egreen, dzimwe dzina mashizha akaoma ebrown, umwe una maruva ane ruvara rwe orange, pazasi pakazara mabin amarara epurastiki.

Ndiro imwechete yedhaga chena, ine zvekudya zvinoti kotopeya, mupunga muchena, chibage cheyero, muto wemadomasi nehanyanisi pamwechete nenyama yenguruve yakakangwa

Musika uri kutengeserwa mabhegi akasiyana siyana ane mavara anoti meruni, tsvuku, bhurawuni nenhema.

Ndiro imwe chete yedhaga jena. Ine chikafu chinoti sadza rechibage chichena, nhengo yenyama yehuku, muto wemadomasi nehanyanisi pamwe chete nebhinzi nyoro.

Mudhorobha. Motokari dziri kufamba mumugwagwa. Dzimwe dzakamira. Kurutivi kune zvivakwa zvakawanda, zvakakura zvakasiyana siyana.

Vanhu vari mumunda varikukohwa chibage. Kumberi kune zvivakwa zvakakura zvakaturikidzana zvine ruvara ruchena.

Vanhu vazhinji vari kufamba pachiteshi mumwe mukomana akatakura matangi maviri madiki ane ruvara rwebhuruu kurutivi kuzere misika irikutengesa zvakasiyana siyana.

Muchitoro chinotengeswa nhumbi itsva. Dzakananikwa pamasimbi. Pasi panemataira machena.

Imba yekubikira, mune ruvara ruchena nerutema. Mune makabati akawanda ekuisira zvinhu pamwe nefiriji ineruvara rwesirivha.

Rwizi rwune mvura parutivi. Pane mbatya dzakaungana. Uye sora rakawanda rakasvibira. Kumhiri kwakazara matombo.

Maruva akawanda akasiyana siyana. Rimwe rine ruvara rwepepuru nechena. Mamwe ane ruvara rwegirini rwakasvibira.

Imwe nhengo yeComputer inoshandiswa kutapa mazwi ine ruvara rutema, uye panotapirwa mazwi panobaka , pamwe panobaka buruu, pamwe tsvuku, pamwe orange, pamwe girini .

Mangoyi yakavata. Ineruvara rutema nebhurawuni. Payakarara pakazara zvitanda zvezvimiti nemashizha akaoma.

mudhorobha vanhu vazhinji varikufamba, parutivi pane chivakwa chakagadzirwa nezvitinha zvitsvuku. Rumwe rutivi kune motokari zhinji doko dzakamira pamwe nemudhudhudhu mumwechete

Pachiteshi, bhazi guru rakamira rine ruvara ruchena. Pamberi rine girazi guru. Parutivi pane makombi maviri imwe ine ruvara ruchena imwe rweyero.

Rori yemotokari ine mushina kuseri kwayo unotakura madhaka. Irikufamba mumugwaga. Padivi pane imwe motokari ine ruvara rwe sirivha doko irikufambao.

Zvitina zvitsvuku zvakadimbuka zvakawanda zviri panzvimbo imwe chete Rumwe rudivi rune mirwi mitatu yemavhu emhando yakasiyana siyana

Ruva ridiki rakazvarwa muchipepa chepursitiki rinashizva akakura uye akasvibira aneruvara rwegreen. Pazasi panemaruva akawanda akasiyana siyana.

Miti dzakawanda dzine mizera yakasiyana. Mumwe une mashizha akawanda akasvibira egirini. Umwe una mashizha ebhurauni. Umwe una mashizha aneyero. Parutivi pane chivakwa chakagadzirwa nezvitinha zvitema.

Sango miti dzakawanda dzakakura. Dzimwe dzinemashizha akawanda dzimwe hadzina. Kurutivi kune matombo akakura anemizera yakasiyana siyana.

Chivakwa chimwe chete chine gonhi rakagadzirwa nemasimbi aneruvara rwebhurawuni. Pasi pane ivhu dema. Kurutivi kune miti dzakawanda dzakasvibira negirinhi.

Muti weMumango. Una mashizha makuru akasvibira negirini. Unamaruva. Unedzimwe mango shoma dzichangotanga kukura.

Vanhu vazhinji vakamira pachiteshi. Parutivi mota zhinji dziri kufambira mumugwagwa uye kune rimwe divi kune zvivakwa zvakwanda zvakakura.

Matangi maviri epurasitiki ane ruvara rwegirini anochengetedzerwa mvura. Akatakurwa nechivakwa chesimbi. Kurutivi kune miti dzakawanda.

Madzimai arikufamba mudhorobha, parutivi pane chivakwa chakakura chine ruvara rwepingi, rumwe rutivi kuna magedhe akazendamiswa aneruvara rutema.

Chivakwa chakakura uye chakaturikidzana. Chineruvara ruchena. Pasi pakazara sora rakanyasvibira rineruvara rwegirinhi uye rakanyatsochekererwa

Shizha rakakura rakabatwa nezvigunwe. Rine ruvara rwegirini rwebhurauni nerweyero. Rinoratidza kuti rave kutanga kuoma.

Ngoro yemombe yakagadzirwa namarata, simbi nebango yakamira. Ine ruvara rwegirini. Parutivi pane madzimai akagarira mabhakiti, rimwe reyero rimwe richena.

Zvigubhu zvakawanda zvakakura, zvakaungana zvine mizera yakafanana, zvimwe zvine ruvara ruchena zvimwe zvine ruvara rwebhuruu. Padivi pane munhukadzi arikufamba rimwe rutivi kune zvakawanda zviri kutengeswapo.

Vasikana vaviri vari kufamba mudhorobha vakabereka mabhegi kumusana. Mumwe ane bhegi ritema mumwe ane bhegi rebhurauni. Parutivi pane munhurume ari kufambawo.

Imba yokugara. Ina marata mafafitera maviri uye padivi pakaiswa pombi yemvura yakavharwa.

Gomba rakakura riri pakati pemugwagwa, mukati maro makaiswa matombo madoko kurivhara. Kurutivi kune huswa.

Rori yakakura ine ruvara ruchena . Kumberi kwayo kune girazi guru. Kumativi kune mafafitera uye kuseri kwaro kwakavharwa nerata.

Shizha doko rakabatwa mumaoko. Rinoratidza tsinga dzitete dzinofambisa mvura netsinga hobvu iri pakati inounza chikafu kushizha.

Mugomo makazara miti dzakawanda dzakareba uye dzinamashizha akasvibira egirini. Mujinga regomo mune zvivakwa zvine ruvara rwekirimu neruchena.

Mufananidzo une mivara miviri, umwe chete ndewe brue wakasvibira, wechipiri ndeuchena wakaparavira kunge makore.

Vanhu vakawanda vekereke yechipositori vakapfeka nguwo chena. Vagere pasi pemuti wakakura une mashizha akawanda uye maruva ane ruvara rwepepuro. Kudivi kune motikari chena yakamira.

Dhamu rizere mvura. Pedyo nedhamu pane miti dzakawanda dzidiki dzina mashizha akawanda uye akasvibira ari egirini.

Vanhu vazhinji varikufamba pamusika . Kumativi kune vanhu vakagara pamisika dzavo pavari kutengesa zvakasiyana siyana.

Matombo makuru akadungamidzana. Muzasi mune muti wakakura unamashizha mashoma. Padivi panechivakwa chakagadzirwa nezvitinha zvihombe zvichena pamwe namarata.

Ruva rakakura rinemashizha akawanda. Rineruvara rutsvuku namashizha ebhurawuni uye girinhi.

Zizi rakakura rakamhara pabazi remuti. rakakotama, rine ruvara rwuchena, rwutema nebhurawuni.

Mudenga muri kupwititika hutsi hutema. Pazasi pane matende akawanda machena. Padivi pane varume vakawanda vakamirapo.

Muti wakakura una mashizha akawanda uye akareba mazhinji akasvibira neruwara rwe girini asi mashoma ane ruwara rwe bhuraunu akaoma.

Mudhorobha, motokari zhinji dzirikufamba mumugwagwa. Dzimwe dzakamira padivi. Uye pane munhu akagara, arikutengesa mabhuku.

Pamusika parikutengeserwa zvokushandisa mumba zvakasiyana siyana. Zviri kutengeserwa murori ichena. Parutivi mukadzi akagara ari kutengesa

Imbwa mbiri dzakafanana dzemizera yapakati dzine ruvara runoti rutema ne bhurauni. Pasi pane uswa hwakaoma hwe bhurauni nehushoma we girinhi.

Zimuti reruva rakakura rine mapazi matete anoyerera, uye mashizha aro akawanda maduku, akasvibira, ane ruvara rwegirini.

Mudhorobha, vanhu vazhinji vari kufamba. Parutivi mototikari nhema yakamira uye rumwe rutivi kwakazara zvivakwa zvakawanda zvakakura.

Vanhurume nevanhukadzi. Vazhinji vavo vakapfeka nguwo chena vanoratidza kuti ndevekereke yepositora. Padivi pane chiziviso chakanyorwa.

Mudhorobha vanhu vazhinji varikufamba kumativi emugwagwa kwakazara vanhu varikutengesa zvakasiyana siyana uye pane motokari dzishoma dziri kufamba mumugwagwa

Chivakwa chimwe chete chidiki chakagadzirwa nezvitinha zvidiki zvebhurauni. Chine gonhi rerata nesimbi. Parutivi pane chivakwa chakagadzirwa namapango nemarata.

Ruva rine ruvara rwepepuro namashizha madoko ane ruvara rwegirinhi. Pasi pane zvimiti zvakaoma.

Imba imwechete yakavakwa nezvitinha zvidiki zvapachuru. Denga rakapfirirwa neuswa parutivi pane marara.

Vanhu vatatu vanoti varume vaviri nemukadzi mumwe chete vakamira. Kuseri kwavo kune tangi guru remvura rineruvara rwegirini uye riri pamusoro pechivakwa chemasimbi.

Muti wemhiripiri une mashizha mamwe makuru mamwe madiki akasvibira negirinhi. Parutivi pane muriwo midoki mishoma.

Maruva maviri madiki. Ane mashizha akawanda uye akasvibira egirini uye akadyarwa muchipepa chepurasitiki. Parutivi pane mudhuri uneruvara rwegireyi.

Imba huru yokugara , chidziro chaya chakagadzira ne simende, uye inema fafitera maviri ,denga rine marata .Paruvanze pane sora rakawanda rakasvibira regirinhi .

Mubhuku jena rine mitsara. Mune mufananidzo wechiso chemunhukadzi ane bvudzi rakareba wakaiswa nechinyoreso chine ruvara rwebhuruu.

Marara akawanda akasiyana-siyana ari panzvimbo pakambopisirwa zvinhu. Kudivi kune dzimba dzakawanda dzekugara.

Muti wakakura une mashizha akawanda akasvibira ane ruwara rwe girini. Muzasi mune miti dzezviruwa dzipfupi uye padivi pane mugwagwa.

Mudhorobha, motokari zhinji dzirikufamba. Uye vanhu varikuyambuka mugwagwa. Rumwe rutivi kunezvivakwa zvakawanda uye zvakareba.

Motokari doko imwe chete ine ruvara rwebhuruu yakamira. Kurutivi kune dzimba dzokugara dzakapoteredzwa neruzhowa rwakagadzirwa nesimende.

Chikafu chembwanana chakagadzirwa nemumwe mufananidzo unenge makumbo ehuku. Chineruvara runoti girinhi, tsvuku pamwe neyero.

Muti wakakura wakazara nemashizha uye akasvibira neruvara rwegirinhi. Pasi pane sora shoma rakasvibirawo.

Kombi imwe chete yeruvara rweyero yakamira pachiteshi. Kurutivi kune misika dzakawanda wanda dzinotengesa zvokudya.

Pamadziro akavakwa nezvitinha zvidoko. Pane mufananidzo wemwana mudiki. Wakaiswa pachishandiswa ruwara rwe girini, kirimu, bhurauni, nhema, chena ne bhuruu.

Nhandare inotambirwa mutambo wetenesi yakagadzirwa zvakanaka ine ruvara rwegirini uye rutsvuku yakatarwa mukati nemitsara michena.

Pachiteshi pana mabhazi akawanda akakura rimwe rine ruvara rweyero ,rimwe rine ruvara rweyero nechena.

Vakomana vechidiki vakawanda. Vavhimi vakapfeka matehwe emhuka dzakasiyana siyana. Padivi pavo vane imbwa dzavo dzakazorora uye kune miti dzakawanda dzakawoma dzisina mashizha.

Vanhu vazhinji vari mukati mebhazi. Vamwe vakagara pazvigaro zvitema. Vashoma vavo vakamira.

Chitoro cakakura chine ruvara rwe bhru. Rumwe rwutivi rwakaiswa ruvara rwe khirimu. China magoni akakura akagadzirwa nemarata.

Chivakwa chakakura chechitoro chakapotererwa neruzhowa rwakagadzirwa nesimbi ineruvara rwegirini kunze kune miti midiki uye namaruva akawanda.

Muti unamashizha akawanda madoko ane ruvara rwegirinhi. Mune dendere reshiri rine ruvara rwebhurawuni uye shiri imwechete ine ruvara rwebhurawuni pamwechete nemuromo mutema.

Miti zhinji dzakareba dzina mashizha akawanda akasvibira e girini. Parutivi pane ruzhowa rwakagadzirwa nesimende.

Imba yokugara, ine ruvara rwekirimu, ruchena, nemeruni. Inemarata, pasi panetumatombo tudiki

Zvikwere zvakadurikidzana zvakagadzirwa nesimbi pamwe nemarata, zviripasi pemuti wemukotopeya.

Motokari dziri kufamba mumugwagwa. Parutivi pane miti dzakareba, dzimwe dzina mashizha, dzimwe hadzina uyezve pane ruzhowa rwakagadzirwa nezvitina zvidoko zvitsvuku.

Dhamu rine mvura yakawanda yakachena. Parutivi pane bundo remumvura rine mashizha akawanda madiki uye akasvibira egirinhi

Munhurume ari kufamba pamberi pemusika uri kutengeserwa miriwo nemichero dzakasiyana siyana. Parutivi pane muti wakakura wemusango.

Bundo remumvura rakawanda rina mashizha madiki rakasvibira. Ane ruvara rwegirini. Padivi pane muti mukuru une maruva ane ruvara rwepingi.

Vanhu vazhinji varikufamba mudhorobha. Parutivi pane motokari dzizhinji dzakamira uye zvivakwa zvakawanda zvakareba.

Sora rakawanda uye rakareba, rakasvibira neruvara regirini. Parutivi pane chivakwa chakagadzirwa nesimende.

Muti wechiruva chakakura wakazara nemashizha madiki uye akasvibira ane ruvara rwe girinhi.

Munhandare ine sora rakawandauye rakasvibira rine ruvara rwegirini mune vanhurume vari kutatidza kuti kugadzirira mutambo wenhabvu.

Matemba akawanda emuzera yakafanana akakangwa pamwe chete nehanyanisi nemadomasi.

Muti wechiruva chakareba, wakachekererwa zvakanaka. Unemashizha akawanda, madiki uye akasvibira aneruvara rwegirinhi.

Mbiya dzakawanda dzine mizira miviri uye tureyi yesimbi zvakaiswa chikafu chinoti sadza jena, muriwo nenyama yakabikwa.

Sango rinegomo rakazara miti dzipfupi dzine mashizha akasvibira egirini, mujinga regomo mune miti dzakakura dzinemashizha akasvibira egirini pamwechete nesora rakawanda rakaoma.

Sora rakakura rina mashizha akareba akasvibira egirini. Panewozve maruva matete madiki ane ruvara rwepepuro.

Chitoro chinotengeserwa nhumbi dzemadzimai, marokwe uye dzimwe dzemukati. Parutivi panezvidhori zvinechimiro chevanhukadzi dzakapfekeswa hembe dzirikutengeswa.

Mudhorobha vanhu vazhinji varikufamba. Mumwe akamira pedyo nengoro yesimbi pari kutengeserwa zvinwiwa zvinotonhorera. Kumativi kune midhuri yakawanda yakakura. Mumwe mudhuri une ruvara rutsvuku nerutema.

Murume mumwe chete akamira ari munhandare inotambirwa mutambo wekiriketi. Kurutivi kune vanhu vakagara vari kuona mutambo.

Motokari duku iri kufamba kupinda muchivanze. Mukati mune chivakwa chakakura chine ruvara rwekirimu.

Muti wemusau une mashizha akawanda uye madiki akasvibira ane ruwara rwe girini. Parutivi pane mirwi yevhu yakaungana.

Vana veyunivhesiti vakawanda, vakapfeka nguwo dzedzidzo, vari kuratidza kuti vari kufara vachipembera kupedza kwavaita dzidzo.

Miti dzakawanda uye dzakareba, mimwe miti ine maruva ane ruvara rutsvuku, mimwe miti ine mashizha akatsvukuruka. Pasi pana vanhu vari kufamba.

Sango rine miti dzakawanda dzakareba dzina mashizha akawanda akasvibira ane ruvara rwe ghirini uyezve neuswa hwakawanda hwakareba.

Zviwumbwa zvemavhu zvakawanda, uyezve zvinemizera mikuru, iripakati nedzidikidiki. Zvakaiswa pasagi richena.

Vanhukadzi nevanhurume vakagara vachiona mutambo. Pane musikana mumwechete akamira.

Ngarava imwe chete yakakura ine ruvara ruchena nhema negireyi . Yakagadzirwa nesimbi uye marata.

Bere rakakura rakawata pasi rakasvinura maziso rine ruvara rwebhurauni ruchena ne rutema kuseri kwaro kunechimuti chine minzwa

Pasango pane miti yakawanda dzimwe dzine mashizha dzimwe hadzina pasi pane uswa umwe hwegirini umwe hwebhurawuni.

Musoro wegonyeti wakakura une ruvara ruchena, pamberi pane ghirazi guru, parutivi pane fafitera, rina mavhiri akakura matema.

Munhu mumwe chete akamira akabata tambo pedyo nengamera huru ine ruvara rwebhurauni.

Vasikana nevakomana vakamira, uye vakapfeka nhumbi dzakasiyana-siyana Pasi panemataira emuzera mumwechete aneruvara rwuchena.

Ndiro imwe chete yedhaga ichena, ine chikafu chinoti mupunga, nyama yehuku yakabikwa, namadomasi uye nehanyanisi, pizi, karotsi, bhurokori.

Zvigaro zvakawanda zvine ruvara rutema neruchema. Zvimwe zvine ruvara rwebhurawuni netafura imwe chete ine ruvara rutema neruchena.

Muraini mune dzimba dzakawanda dzokugara uye miti dzakawanda dzakareba dzina mashizha akawanda egirini.

Murume ari kusunda ngoro yesimbi. Parutivi pane zvakawanda wanda zviri kutengeswa zvinosanganisira hembe namagumbezi.

Musoro we rori huru, ine ruvara rutsvuku uye nesimbi dze sirivha dziri kuvaima. Padivi pane midhurii miviri ine ruvara rutsvuku, imwe ine ruvara rwe bhuruu nerutema.

N`anga yechirume yakagara, parutivi pana mabhodhoro ane mizara yakasiyana akazara nemiti yaanoshandisa kurapa.

Ndiro yepurasitiki ine ruvara rwegirini. Mukati mayo mune chipunu chine ruvara rwesirivha pamwe nebhanana rakakanywa kuita nhete.

Mushina unotapudza kana kuwedzera mwando wamagetsi wakatakurwa nemapango pakavakwa ne simendi.

Churu chakakura. Chinamavhu aneruvara rwutema. Pachuru panemiti nhete dzidiki uye mahuswa akaoma.

Chirusero chimwe chete chakakura chineruvara rwebhurauni. Mukati macho mune nyimo dzakawanda dzine mavara anoti chena, bhurauni nenhema.

Vasikana vari munhandare varikutamba mutambo wenetibhoro. Kurutivi kune ruzhowa rwakagadzirwa newaya nemasimbi rwune ruvara rwegirini.

Chivakwa chimwe chete chine ruvara rwebhuruu. Chine magonhi akaiswa simbi uye mafafitera maviri. Panotengeswa zvokuvakisa.

Zvigaro zvakawanda zvepurasitiki zvakaturikidzaniswa. Zvineruvara rwutema, uye pamusoro pazvo zvine tsvina.

Maruva akawanda akasiyana siyana. Pane mamwe ane ruvara rwegirinhi mamwe ane ruvara rwepepuro.

Mukati merori huru mune munhu mumwe chete uye mushina we motokari rwakakura une ruvara rweyero rwunoshandiswa kuchera pasi.

Nyoka yakakura, ineruvara rwebhurawuni uye rutema nechepamusana. Kumuromo kwayo kwakacheneruka.

Vanhu vazhinji vakagara pamisika parivari kutengesa zvakasiyana siyana. Parutivi pakamira motikari mbiri uye rumwe rutivi rune chivakwa chakakura chineruvara ruchena

Zvivakwa zvakagadzirwa nesimbi zvitatu . Zvine micherechedzo yevanhurume vari kuita basa rekuvaka . Zvine ruvara rwesirivha .

Imba yokugara yakakura. Ineruvara rwakachena. Uye inoratidza kuti yakavakwa nezvitinha zvidoko zvitsvuku.

Gomo guru rakareba. Mujinga maro mune miti yakakura ine mashizha akawanda, uye pasi pakazara mauswa aneruvara rwegirinhi pamwechete nemusha uneruvara rwuchena.

Motokari zhinji dziri mudhorobha dzimwe dzakamira dzimwe dzirikufamba mumugwagwa. Kumativi kunezvivakwa zvakawanda uye zvakakura.

Varume vakawanda vakapfeka nguwo dzekushandisa panzvimbo inogadzirwa matayara parutivi pane dhiramu rakachekwa rinoiswa mvura kutarira kuti taira harina kubooka here.

Dombo rine mufananidzo wepasi chigare. Pakaiswa murume arikuvhima akabata pfumo neuta une ruvara rwebhurauni.

Mukomana akamira panoperera nzira. Kumberi kwake kune motokari iri kufamba munzira. Kumativi kune miti dzakakura dzimwe dzidoko.

Motokari zhinji dziri kufamba mumugwagwa. Parutivi pane chivakwa chakagadzirwa nemarata nemasimbi chekuti vanhu vagare vari pachiteshi. Rimwe divi rine miti dzakawanda dzina maruva ane ruvara rwepepuro.

Muti wakakura unemamwe mapazi akarembera, unamashizha akawanda aneruvara rwegirini. Pasi panemashizha akawanda akaoma ebhurauni.

Pasango pane mauswa nemashanga akawanda akaoma uye ane ruvara rwebhurawuni. Panewozve matombo madoko akaparadzana akawanda.

Miti mirefu ine mashizha akawanda egirini. Pazasi pane motokari imwechete ine ruvara rwegireyi. Kurutivi kune mudhuri wakavakwa nezvitinha zvitsvuku.

Vakadzi vazhinji vakapfeka nguwo dzakafanana dzichena kumusoro nenhema kuzasi, vakagara. Mukadzi mumwe chete ari pamberi pavo.

Muti wakakura uzere nemaruva ane ruvara rwepepuru, parutivi pazasi pane ruzhowa rwakagadzirwa nesimende.

Pasi pane marara akawanda parutivi pane miti nematombo zvakakura

Miti mbiri dzakakomberedzwa nezvitanda kuti mhuka dzisadya. Parutivi pane ruzhowa rwakagadzirwa newaya pamwe nesimbi.

Ngwena mbiri dzirimumvura, dzine ruvara rwebhurauni. Imwe iripamusoro peimwe , uye pane mashizha akawanda esora remumvura.

Zvigaro zvakawanda zvine ruvara rwebhurawuni. Zvakagadzirwa nedehwe. Pakati pane tafura yakagadzirwa nepuranga pamwe negirazi.

Miti ini dzakadyarwa mumapurasitiki ane ruvara rutema. Dzichiri nemuzera mudiki uye dzitete.

Mudhorobha vanhu vazhinji vanofamba vachiyambuka mugwagwa, motokari zhinji dzakamira mumugwagwa.

Imba yekugara ine ruvara ruchena . yakakomberedza neruzhowa rwakavakwa nezvitinha zvitsvuku. Kunze kuna maruva akasiyana siyana.

Vanhu vazhinji varikufamba vachiyambuka mugwagwa, pasi pane vanhu vakagara varikutengesa madomasi nemabhanana.

Pamusika vanhu vakawanda vari kufamba, kurutivi kune zvakawanda zviri kutengeswa. Rumwe rutivi rine chivakwa chakakura chakaturikidzana chine ruvara rwebhurawuni neyero.

Vanhu vazhinji vari kufamba panzvimbo inogadzirwa zvakasiyana siyana. Parutivi pane motokari dzakamira uye parimwe parutivi pane mvura yakanjenga pasi yakasviba, pakazarawozve marara.

Vanhu vazhinji vari kufamba. Mudzimai mumwe chete akagara padivi nebhasikiti rakazara madomasi matsvuku. Pamwe parutivi pane zambia rakafukidza bhasikiti guru.

Parwizi rwakazara tsanga, pane zambuko rakavakwa nesamende, parutivi pane mugwagwa wekufambira.

Reputopu yemhando ye soni , yakadzimwa uye ine ruvara rutema. Yakaiswa pamusoro petafura yebhurauni.

Imba idiki yokugara ina marata padenga rayo uye mafafitera akawanda. Mamwe makuru mamwe madiki.

Mavhasi akawanda emuzera wakafanana akaumbwa edhaga . Ane ruvara rwebhurauni.

Madzimai akamira pachitoro. Pane vanabhegi avo avakaisa napamapendekete. Parutivi pane chitoro chinotengesa chikafu.

Musango mune masora akawanda, akaoma. Mashoma ane ruvara rwegirini pamwe chete nemotokari yerori yakamira ine ruvara rutema.

Varume vaviri varikufamba. Umwe arikusunda ngoro yakagadzirwa nesimbi. Mumwe akabata bhegi mumaoko rineruvara rutema.

Zvekudya zvinoti sadza remhunga rakakura, muriwo wakasvibira wegirini, nhengo yenyama yehuku yakakangwa yakatsvukira uye muto wamadomasi nehanyanisi.

Vanhu vazhinji vari kufamba . Vaviri vanoti mukomana nemusikana vakamira. Mukomana akabata zvidhori zvitatu zvine ruvara runoti tsvuku bhuruu nepingi.

Mufananidzo wemunhu kadzi uri mubhuku. Wakaiswa nepenzura. Akasimudza zvigunwe zviviri zvinoratidza kuti runyararo.

Bhuru remombe rimwechete rine ruvara rutema nebhurauni. Parutivi pane miti dzakawanda dzakakura.

Imba imwechete yokugara yakakura. Pamberi payo pane dutu revhu uye zvitinha zvakawanda zvakangounganidzwa.

Murume mumwe chete wechirungu arimunhandare inotambirwa kiriketi. Akapfeka nguwo dzine ruvara rwegirini kumusoro kuzasi nhema. Kurumwe rutivi kune vanhu vakawanda varikuona mutambo.

Miti yakawanda yakakura. Imwe inemashizha akasvibira egirini. Imwe inemashizha ebhurauni. Imwe inamashinja akatsvukuruka, parudivi pane chivakwa chakakura.

Mubhuku jena rine mitsara mune mufananidzo wakaiswa nechinyoreso chebhuruu unoratidza imba ine fafitera padivi pakaiswa muti.

Motokari dzerudzi rwemakombi dzakawanda dzakamira parudivi nemugwagwa. Parumwe rutivi pane chitoro chakakura chine ruvara ruchena nebhuruu.

Motokari zhinji dzakamira dzemhando yakasiyana siyana uye dzine ruvara rwakasiyana siyana. Rimwe divi kune miti dzakakura.

Mukati memotokari yerori. Mune munhu akagaramo. Parutivi pane chigaro chisina munhu akagara. Pamberi pemotokari pane girazi huru.

Miti dzakawanda uye dzakarebe dzinemashizha egirini muzasi mune ruzhowa rwakawakwa nematinha uye rine ruvara ruchena nemeruni

Chivakwa chimwechete chakagadzirwa ne tende. Chine ruvara rwe bhuruu. Kurumwe divi Kune miti dzakawanda uye chimwe chivakwa chechimbuzi chine ruvara ruchena.

Vanhu varikufamba mumugwagwa . Murume akabereka bhegi rine ruvara rwegireyi kumusana. Mukadzi akabata bhegi muruoko rine ruvara rwepingi . Kurumwe kurutivi mumwe akabereka bhegi reyero.

Vanhu vazhinji vakamira mumutsara, pane varume nevakadzi, parutivi pane zvitoro zvinotengesa zvakasiyana siyana.

Sango rizere nemiti dzakawanda. Dzizhinji dzinemashizha akasvibira egirinhi . Dzishoma dzacho hadzina mashizha.

Chivakwa chimwe chete chakagadzirwa nesimende uye nemasimbi. Chiri kuratidza kuti chimbuzi chavanhurume.

Miti dzemikonje mitatu. Mumwechete wakakura miviri midiki. Dziri pamaruva. Parutivi pane goronga rakavakakwa nesimende.

Uswa hwakawanda uye hwakareba. Hwakasvibira neruwara rwe girini. Parutivi pane mvura uyezve marara akawanda.

Varume vatatu vari pakakwirira vasina kupfeka kumusoro. Varikutasanura zvipfuva zvavo, vari pamutambo kukwikwidza kune vanovaka muviri.

Mukadzi mumwechete arikufamba. Kurutivi kune musoro wegonyeti une ruvara rweorenji uye chikombi chine ruvara ruchena pamwechete nenhema.

Ruva rine ruvara rwe pingi. Rina mashizha akawanda ane ruvara rwe girinhi. Parutivi pane ruzhowa rwakagadzirwa ne waya.

Imba imwe chete ine ruvara ruchena nebhurauni. Ine denga rakapfirirwa neuswa, gonhi repuranga, mafafitera maviri uye pamusuo pane maruva maviri.

Vana vaduku vaviri mukomana nemusikana. Vakapfeka nhumbi dzechikoro. Vakagara pachigaro. Kuseri kwawo kune imba ine denga reuswa nechidziro chakavakwa nanatinha machena.

Pamba pane zvivakwa zviviri zvine denga reuswa rine ruvara rwe bhurauni. Vanhu vakagara pasi , mumwe mudzimai ariku famba akatakura bhegi rine ruvara rwe orenji.

Imba yokugara. Ine ruvara rwekirimu. Parutivi panetangi guru repurasitiki rinoisirwa mvura uye ruzhowa rwakagadzirwa nesimende.

Madzimai matatu akagara maviri ari muamburera. Vari kutengesa miriwo nemichero inoti mabhanana nemakotopeya.

Matombo akakura aripanzvimbo imwechete, uye miti dzimwe dzine mashizha umwe hauna pasi pane zvimiti nesora zvakaoma uyezve nemarara akawanda.

Muimba yekudzidzira mune murume mumwe chete akamira pafafitera. Uye mune chigaro chimwe chete netafura shanu zvese zvine mavara ebhurauni.

Imba imwe chete isati yapera kuvakwa. Ine mudhuri une zvitinha zvitsvuku nezvichena. Yakapoteredzwa neruzhowa wakagadzirwa nezvitinha zvitsvuku nezvichena. Kunze kune murwi wezvitinha zvitsvuku zvakawanda.

Miti zhinji dzakakura dzakasvibira nemashizha egirini pazasi paneruzhowa rwakavakwa nezvitinha zvitsvuku pamwechete nemaruva akakura akachekererwa zvakanaka.

Vanhu vari kufamba mudhorobha uye kuri kunaya. Umwe mukadzi akabata amburera. Parutivi pane motikari zhinji dziri kufamba mumugwagwa uye pane zvivakwa zvakakura zvakawanda.

Chivakwa chakakura chine ruvara rwekirimu. Pazasi pane ruvara rwebhurawuni uye chine gonhi regireyi pamwe chete nemafafitera akawanda.

Shiri mbiri dzine mizera yakafanana. Dzine ruvara runoti chena nenhema. Dzakamhara mumuti wakakura une mashizha akawanda akasvibira egirinhi.

Bhuru remombe rine nyanga doko neruvara rutema nebhurauni. Rwakamira munzira. Parutivi pane miti dzakasvibira neruvara rwegirinhi.

Ndiro ina dzedhaga dzine ruvara ruchena. Dzine zvekudya zvakasiyana siyana zvinoti nyama yehuku yakabikwa, makarotsi, zvikanganwa hama uye mbatati dzaka kangwa.

Chivakwa chimwe chete chakakura, chine ruvara ruchena. Parutivi pane muti wakakura wakasvibira une ruvara rwegirini. Pasi pakamira motokari mbiri imwe ine ruvara rwemeruni imwe ine ruvara rwesirivha.

Vana vadiki vechisikana neve chikomana, vari pamutambo weku kwikwidza kumhanya, kumberi kwavo kune munhurume murungu akamira.

Motokari mbiri dziri kufamba mumugwagwa. Imwe ine ruvara rwesirivha, imwe ine ruvara ruchena. Mugwagwa wakatarwa neruvara rutema nerwuchena.

Miti dzakawanda dzakakura. Dzimwe dzina mashizha akasvibira egirini. Dzimwe dzizere namaruva ane ruvara rwepepuru.

Motokari ine rudzi rwechikombi chakakura. Ine ruvara ruchena. Pamativi ayo ine mafafitera aneruvara rutema.

Tafura huru ine ruvara rwebhurauni. Zvigaro zvitatu zvine ruvara rutema. Madziro ane ruvara rwekirimu.

Muti wakakura une mapazi akawanda matete. Hauna mazhizha. Unoratidza kuti wakaoma. Une ruvara rwebhurauni.

Miti dzakareba dzine mashizha akawanda aneruva rwegirini. Parutivi panechivakwa chinemudhuri wakawakwa nezvitina zvitsvuku uye mugwagwa unofambira navanhu.

Sango rizere nemiti dzidiki uye namasora. Parutivi pane danda guru rinofamba netambo dzinofambisa masaisai erunhare, Uyezve mugwagwa.

Mwana musikana akafukidzwa neamburera akabata bhuku rake raarikurava, uye akagara pamusika paarikutengesa zvokudya zvakasiyana siyana.,

Ruva rakakura rinamashizha makuru. Rine ruvara rutsvuku uyezve nemashizha aneruvara rwegirinhi.

Chiruva chemuti chakakura. Chine ruvara rutsvuku nemashizha egirinhi. Kurutivi kune miti dzakakura uyezve chivakwa chakaturikidzana chine ruvara ruchena.

Chitoro chinotengesa nhumbi dzavanhukadzi. Chakaisa zvidhori zvakakura nezvidiki zvine chimiro chamadzimai, izvo zvakapfekedzwa hembe dzirikutengeswa.

Shangu dzevana vadiki dzakawanda dzakasiyana siyana. Dzakaiswa pasi . Dziri kutengeswa parutivi pane munhu akamira.

Ndiro yedhaga ichena inechikafu chinoti sadza rechibage chichena , muriwo, bhinzi dziri mumuto, madomasi nemahanyanisi akachekwa zvidokodoko pamwe nenyama yakakangwa.

Ndiro imwechete yedhaga ine chikafu chinoti sadza rechibage chichena nyama yemombe yakasangana nekabichi. Parutivi pane kabhotoro kepurasitiki kemhiripiri.

Mufananidzo uri mubhuku. Uri kuratidza chiso chemunhukadzi. Wakaiswa nechinyoreso cheruvara rwebhuruu.

Bango rakagadzirwa nemuti rakareba, rinotakura tambo dzinofambisa masaisai enhare, pazasi pane imba yekugara ineruvara rwekirimu.

Chivakwa chakakura chakagadzirwa namatinha madiki ebhurauni. Parutivi pane murume arikudya zvokudya. Akamisa bhizautare rake parutivi rakatakura zvokuchenesa mumba.

Pamba pakapoteredzwa neruzhowa rwakavakwa nezvidhina zvakakura zvichena. Uye gedhe rakagadzirwa nemarata nesimbi riine ruvara rutema.

Ndiro imwe chete yakakura uye yegirazi. Mukati mayo mune sadza guru rechibage chichena. Sadza ririkuratidzwa kuti rakamonwa zvakanaka.

Mbudzi imwe chete yakakura nembudzana mbiri zvine ruvara rutema nebhurauni uye chena, zvakamira pamusoro peruware.

Ruva rechimuti rakareba, rinogadziriswa ruzhova. Rwuna mashizha akawanda uye madiki akasvibira neruvara rwe girini.

Munhurume arikufamba akabata runharembozha. Parutivi pane motokari yerori diki ine ruvara ruchena irikufamba.

Muhofisi mune chigaro uye netafura zvine ruvara rwakafanana rwunoti chena uye nenhema. Munewozve fafitera rakakura.

Kabati huru ichena. Yakadzirwa nepuranga, magirazi pamwe nesimbi dzezvimubato. Kuzasi kune svumbunuro dzinogona kushandisirwa kuvharira zvinhu.

Motokari zhinji dzinofamba mumugwagwa. Kumativi kune miti dzakawanda. Dzimwe dzina mashizha dzimwe dzisina.

Jira rinoshandiswa pakufuga munhu akarara nejira rinoiswa muimba pasi rokutsikira, zvose zvakananikwa pawaya. Parutivi pane muti wakakura une mashizha akawanda egirini.

Rori huru ineruvara ruchena. Pamberi payo pane girazi rakakura. Kumativi kune mafafitera. Kumashure kwayo kwakavharwa nemarata.

Chiumbwa chakakura chinoratidza chimiro chemunhu akapfunya chisero. Chinonamatwa saMwari. Parutivi pane ruva riri mumvura rine mashizha akakura uye akasvibira.

Mbatatisi iri kumenywa nebanga yakabatwa mumaoko. Pazasi pane dishi rine ruvara rwesirivha muri kuiswa makoko uye makazara mvura yakasviba.

Vanhu vakawanda vakamira pachiteshi. Murume mumwechete akaisa maoko muhomwe. Akabereka bhegi ritema kumusana. Mumwe murume akaisa ngowani mumusoro yeruvara rutema.

Mudhorobha motokari dzizhinji dzakamira parobot, kumativi kune zvivakwa zvakawanda zvakakura uye kune vanhu varikufamba vazhinji.

Muti mudoko wakadyarwa muchigubhu chepurasitiki. Kurutivi kune bindu rakazara nemiriwo.

Gedhi dzvuku rakagadzirwa nerata. Padivi paro pane ruzhowa rwakavakwa nezvitinha zvidiki zvichena uye miti dzakakura.

Panzvimbo panogadzirwa mataira. Pane varume vatatu vakamira. Parutivi pane rori yakakura yakafa ine ruvara ruchena. Pamwe nechivakwa chimwechete chakagadzirwa namatinha madoko machena.

Pasango pane miti dzakawanda dzakakura dzina mashizha akawanda uye matombo makuru. Parutivi pane mugwagwa.

Tangi guru rine ruvara rweghirini rinoisirwa mvura, riripamusoro pechivakwa chakagadzirwa nezvidhinha zvichena.

Vanhu vazhinji vari kufamba. Parutivi pakamira motokari ine ruvara ruchena nebhurauni kuzasi. Pamwe pakamira mukomana anoita zvokuchinja mari dzakasiyana siyana.

Marara akawanda ari pasi. Mamwe ari mu bhini resimbi , padivi pane vanhu vakawanda varikufamba parimwe divi pane motokari dzakamira .

Mudhorobha vanhu vazhinji vari kufamba vachiyambuka mugwagwa. Parutivi pane motokari dziri kufamba, uye kune zvivakwa zvakawanda zvakareba.

Vanhu vazhinji varikufamba mudhorobha pasi mugwagwa una mavara mavara emafuta akadeukirapo, kurutivi kune midhuri yakawanda uye yakareba.

Shizha rimwechete rakakura rakabatwa mumaoko. Rakasvibira neruvara rwegirini . Pakati paro panetsinga huru inofambisa zvekudya . Kurutivi kune dzimwe tsinga dzinofambisa mvura.

Zvivakwa zviviri zvakakura zvakagadzirwa nezvidhinha zvitsvuku. Padivi pane dhishi rinobata masaisai ekuona chivhitivhiti pamwe chete neruzhowa rwakakomberedza rwakagadzirwa namasimbi.

Kabati yakakura yekurongedzera zvinhu. Ine ruvara ruchena. Ine nzvimbo dzakawanda dzekuisira zvinhu uye madhirowa maviri anovharwa.

Muti wechiruva. Una mapazi nemashizha akasvibira e girinhi. Uye rumwe ruvara rwakacheneruka. Pasí pane masora akaoma e bhurauni.

Musango mune miti dzidiki dzakawanda pamwechete nemasora akareba akawanda zvose zvine ruvara rwegirini rwakasvibira parutivi pane nzira.

Pachitoro chine ruvara ruchena chakakura. Pakamira motokari dzakawanda. Parutivi pane mugwagwa wakakura.

Miti dzakakura dzina mashizha akareba uye akasvibira neruvara rwegirini. Pazasi pane miti yechiruva yakachekwa zvakanaka.

Pamusoro petafura ineruvara rwebhurawuni. Pane zvinhu zvinoshandiswa pakutamba mutambo wechesi. Zvinoti, bhodhi rekugadzikira zvidhori. Pozoti zvidhori zvimwe zvineruvara rwuchena zvemumwe, nezvimwe zvidhori zvineruvara rutema zvemumwe, nechiringa zuva. .

Motokari doko ine ruvara rwegireyi yakanyorwa nemavara machena, inoshanda kutakura vanhu. Kurutivi kune dzimwe Mota dzirikufamba mumugwagwa.

Miti yakawanda yakareba, ina mashizha egirinhi akasvibira. Uya maruva mazhinji ane ruvara rwepepuru. Pasi panewo maruva akadonha.

Ndiro imwechete yedhaga ichena. Mukati mayo mune chikafu chinoti mbatatisi ,nyama yehuku. Zvose zvakabikwa nemuto wemadomasi nehanyanisi.

Pamukoto pane vanhu varikufamba vatatu. Mumwe arikusunda ngoro yesimbi ine ruvara rwe bhuruu. Uye pane motokari doko ine ruvara rutsvuku iri kupfuura.

Tsamba iri mubhuku dzvene yevanotenda kukereke ye Chichawa. Iri kutaura nezvekuti munhu wese achafa uye pakaiswa mutumbi wemunhu akafa.

Mukati memba ine gonhi guru rakagadzirwa negirazi pamwe nerata. Pasi panemataira makuru aneruvara webhurauni.

Vanhu varimunhandare. Varikutamba mutambo we kiriketi. Pasi pane sora rakasvibira regirini rimwe rakachenuruka.

Muti dzemupuranga dzakawanda dzakareba. Dzine mashizha akawanda akasvibira egirinhi. Parutivi pane ruzhowa rwakagadzirwa newaya nemasimbi.

Miti dzakawanda uye dzinamashizha akasvibira parutivi Pane maruva akawanda akaungana panzvimbo imwe chete akasiyana siyana uye pasi pane pombi yemvura namauswa

Imba yokugara irikuvakwa ine mudhuri wakavakwa nezvitina zvakakura zvichena. Denga rakapfirirwa nemarata pasi pane mauswa akawanda.

Nzou imwechete yakakura yakamira padivi nedhamu rakazara mvura yakasviba iri kuzvigeza, parutivi kune miti yakawanda ine mashizha, pasi pane sora rakaoma.

Vanhu varikufamba mudhorobha. Padivi pane mudzimai akamira akazendemara madziro ane ruvara rwe pingi.

Vanhukadzi vaviri. Varipakakwirira. Varikudzana. Parutivi pane munhu wechirume arikukwenya magitari. Kuzasi kune vanhu vazhinji varikupembera.

Ruva remusango rine michero isingadyiwe ine ruvara rweyero uye mashizha akakura ane ruvara rwegirinhi. Pasi pane uswa hwakaoma hune ruvara rwebhurawuni.

Chivakwa chakakura chine mafafitera akawanda uye zvikamuri zvakawanda mukati . Padivi panekombi ichena.

Shumba hadzi mbiri dzemizera yakafanana dzine ruvara rwe brown, imwe yakarara pasi imwe yakamira. Kuseri kune dhamu rizere ne mvura

Miti dzakawanda dzakareba. Dzimwe dzine mashizha dzimwe hadzina. Parutivi pane ruzhowa rwakavakwa nematombo nesemende.

Mudhorobha mune motokari zhinji dziri kufamba. Dzimwe dzakamira. Kumativi kune zvivakwa zvakawanda zvine ruvara zvakasiyana- siyana uye zvakakura.

Chivakwa chimwechete chakakura chine mavara anoti chena, meruni, nhema negireyi. Chakapatsanurwa kuita zvitoro zvakasiyana siyana. Chimwe chechitoro chinotengesa mishonga.

Zvivakwa zvakawanda zvakakura. Parutivi pakazara vana vechikoro vadiki. Pasi pane uswa hwakasvibira rune ruvara rwegirini.

Murwi wemuchero wenyii dzine muzera wakafanana. Dzine ruvara rwebhurawuni uye pane kabazi kemuti kana mashizha mana karipo.

Mudhorobha motokari zhinji dziri kufamba mumugwagwa. Padivi pane vanhu vakawanda vari kufamba uyezve zvivakwa zvakawanda zvakakura.

Zvitoro zviviri. Chimwe chinotengesa zvinoshandisa moto wamagetsi pamwe namabhatiri. Chimwe chiri padivi chinotengesa mbatya.

Pamusika panavanhu vakagara varikutengesa miriwo ,michero yakasiyana siyana .Vamwe vari kufamba.

Zvitoro zvakawanda zvakasiyana siyana zvine ruvara runoti bhuruu nekirimu panze pane misika iripo iri kutengesa miriwo nemichero.

Motokari zhinji dziri kufamba mumugwagwa padivi pane miti dzakakura dzine maruva epepuru parimwe divi pane chivakwa chakagadzirwa nesimbi panogarirwa navanhu.

Matombo akawanda ane mizera yakasiyana siyana rimwe dombo rinembudzi mbiri dzinemuzera mumwe chete dzine ruvara ruchena parudivi pane zimuti ziguru rine mashizha akawanda uye akasvibira aneruvara rwegirini

Ruva rinamashizha madoko egirinhi pamwe neruvara rutsvuku. Rakadyarwa mupurasitiki. Pasi pane uswa hwakasvibirira.

Gwati remuti rakaoma rine ruvara rwebhurauni negireyi. Runoratidza kuti rwakadyika dyika nemuchenje.

Mashizha eruva akawanda uye akakura akasvibira neruvara rwegirinhi.

Vana vechikoro vari kuyambuka mugwagwa vakapfeka nhumbi dzakafanana dzine ruvara rutsvuku uye masiketi ane mabhokisi bhokisi, kune vanhu vakawandazve varikufamba mudhorobha

Misika irikutengesa mirio nemichero. Parutivi pane muti wakakura una mashizha mashoma. Pasi pakagara mumwe murume pangoro yesimbi.

Marara akaunganidzwa munzira. Padivi pane zvitoro zvakawanda zvakasiyana-siyana uye musika uri kutengeserwa madomasi.

Mudhorobha motokari zhinji dziri kufamba mumugwagwa. Kumativi kune miti dzakawanda dzakasiyana siyana pamwe chete nezvivakwa zvakakura.

Motokari zhinji dzakamira. Parutivi pasi pane chivakwa chakagadzirwa namatinha madiki matsvuku. Rimwe divi rine zvivakwa zvakakura uye miti dzakakura.

Matombo akakura akudangamidzana. parutivi pane miti dzakawanda dzina mashizha egirini pasi pane sora shoma rakaoma rebhurauni.

Maruva akawanda ane ruvara runoti girini, tsvuku ne pepuru. Pasi pakagadzirwa nemataira esimende ane ruvara rutsvuku nerutema.

Huswa hwakareba uye hwakaoma hune ruvara rwebhurawuni. Parutivi pane ruzhowa rwakagadzirwa nesemende uye pasi ivhu rine ruvara rutema.

Chivakwa chakura inova kereke yeMachawa chine ruvara rwebhuru, bhurauni chena uye kumusoro kune magirazi aneruvara rweyero.

Vanhu vazhinji varikufamba mudhorobha. Parutivi pane motokari dzizhinji dzirikufamba mumugwagwa uye rimwe divi rine zvivakwa zvakawanda zvakakura.

Zvuma zvakasiyana siyana. Zvekuisa muhuro, zvimwe zvekuisa mumaoko pamwechete nemhete. Zvakaiswa pamusoro patafura.

Pamusika panotengeserwa zvekupfeka, pakamira varume vatatu, mumwe murume achangosvika.

Bhotoro rimwechete repurasitiki rinoisirwa zvokumwa, rine ruvara rwebhurawuni, chivharo charo chine ruvara ruchena.

Shiri imwe chete yakamhara ineruvara ruchena, bhurauni ne girinhi. Muromo wayo wakapinza kunge tsono uye utema.

Uswa hwakawanda uye hwakareba . Uzhinji hwakasvibira une ruvara rwe girinhi . Ushoma une ruvara rwe bhurauni hwakaoma uye tumaruva tudoko tune ruvara rwe pepuru.

Mubindu mune zvirimwa zvakawanda zvakasiyana siyana. Zvinosanganisira chibage chiri pamumera wapakati mbesa yemiti wemaruva yakadyarwa mumapurasitiki.

Ruva rakakura uye rakachekererwa zvakanaka rine mashizha akawanda uye akasvibira egirini . Parutivi pane tangi guru repurasitiki rinoisirwa mvura.

Maruva akawanda akasiyana siyana. Rimwe rinemashizha aneruvara rwegirinhi, rimwe rine mashizha aneruvara ruchena uye negirinhi.

Zvivakwa zvakawanda uye zvine ruvara rwakafanana runoti chena nemeruni. Parutivi pane miti dzakareba dzine mashizha akawanda.

Murume ari kufamba kuyambuka nzira. Vanhu vazhinji vari kufamba, kumhiri kune rori imwe chete ine ruvara ruchena, uyezve nemisika pamwe nezvitoro zvakawanda.

ruva diki rine ruvara rwuchena, bhrauni, negirini mashisha awo akareba pasi pane matombo madoko.

Vanhu varimudariro kutamba chinyakare. vakapfeka nguwo dzine ruvara rwutsvuku uye nenhema. Vakabata tsvimbo uye nemunhenga.

Pachitoro chakakura chinedenga rine ruvara rwegirinhi. Pane motokari dzidoko dzakamira panze uye chitoro chacho chine mafafitera akakura pakawanda.

Bukira remuti doko rine mashizha madoko egirinhi riri kumera richibva pamudzi mukuru wemuti uri muvhu.

Vanhu vaviri mumwe munhurume akamira. Mumwe munhukadzi ari kutamba mutambo wejavheringi akabata tsvimbo yaari kumhanya kundokanda.

Muti wakakora uye wakareba. Padivi pane úmwe muti mutete urikukura wakanamirana nawo.

Imba imwe chete yokugara ine ruvara rwekirimu. Parutivi pane muti wakakura uzire nemashizha mamwe akasvibira mamwe akatsvukuruka. Parutivi pane tangi guru repurasitiki rinoisirwa mvura.

Imba yakakura ine ruvara rwe kirimu, uye denga rina mataira matsvuku.

Muti mudiki une mashizha akavanda uye akasvibira aneruvara rwegirini pasi pane mauswa akavanda uye akaoma aneruvara rwebhurauni

Gomo mujinga maro makazara miti dzakareba dzinamashizha akawanda akasvibira egirini pamwe chete nezvivakwa zvakawanda zvakasiyana-siyana.

Pombi yemvura yakavharwa yakagadzirwa nesimbi. Kurutivi kune miti dzakawanda uye dzakareba dzina mashizha akasvibira neruvara rwegirini.

Muti mudoko wemupopo wakazara mapopo ane mizera yakasiyana siyana . Ane ruvara rwegirini

Vanhu vazhinji varikufamba, kurutivi kune zvitoro zvakawanda zvinotengesa zvakasiyana siyana asi pane marara mashoma.

Vanhu varikufamba mudhorobha parutivi pane motokari dzakawanda dzakamira. Kumwe kumativi kune zvivakwa zvakawanda zvine ruvara rwakasiyana siyana zvakareba.

Sora rakawanda uye rakakura. Rine mashizha akareba akasvibira neruvara rwe girini.

Vanhukadzi vatatu vari kutamba mutambo wenetibhoro munhandare yakakomberedzwa neruzhowa rwakagadzirwa newaya uye nemasimbi.

Bhazi guru rine ruvara rwegireyi ne orenji riri kufamba mumugwagwa, rine mavhiri akawanda matema parutivi. Pane mota iri kuenda kune rimwe divi ine ruvara rwebhuruu.

Imba yakavakwa nezvidhinha zvitsvuku. Ine fafitera pamwechete negonhi repuranga. Pane ruzhowa rwakagadzirwa newaya rwakatenderedza imba.

Motikari dzitatu dzidiki dzerori dzine ruvara ruchena. Kuseri kune rori huru ine kuseri kwavharwa netendi rine ruvara rwebhuru.

Komichi imwechete chena. Mukati mayo mune mvura yakasangana nederere rakachekwa. Pane chipunu chesimbi chinederere shoma.

Mukomana ari kufamba, kumberi kune miti yakakura yakareba ine mazhizha akawanda. Kumativi kune zvivakwa zvakawanda zvine ruvara rwepingi kumusoro uye bhurauni kuzasi.

Mudhorobha, motokari mbiri dziri kufamba dziri kufamba mumugwagwa. Padivi pane motokari zhinji dzakamira uyezve zvivakwa zvakakura zvakawanda.

Miti miviri yakakura. Ine maruva aneruvara runoti yero netsvuku. Pasi pane maruva mashoma aneruvara rweyero

Dzimba dzakawanda dzekugara. Pamberi pane chisango chine mauswa nemashanga zvakaoma.

Vakomana vaviri varikufamba mumugwagwa. Kurutivi kune chivakwa chakakura chakagadzirwa nezvitinha zvineruvara rutema. Kumberi kune miti dzakakura dzine mashizha egirinhi uye maruva eyero. Mamwe maruva eyero aripasi.

Bhazi guru riri kufamba mumugwagwa. Rine ruvara rweyero, girinhi nebhuru. Kurutivi rwaro kune mafafitera akawanda akakura ane ruvara rutema.

Shizha rakabatwa namaoko. Rine ruvara rwe girinhi, rweyero, rwe bhurauni uye rave kutanga kuoma.

Miti dzakawanda uye dzakarebe dzimwe dzina mashizha egirini dzimwe hadzina mashizha parutivi pane mugwagwa unofambirwa nemotokari

Madhiramu akawanda epurasitiki akamiswa. Kurutivi Kuna madhiramu akawanda esimbi akarariswa.

Vana vadiki vakawanda varipamutambo wekukwikwidzana pakumhanya. Murume mumwe chete akamira arikuratidza kuti ndiye murairidzi wavo.

Chivakwa chakagadzirwa nezvitinha zvidoko, zvitsvuku. China mafafitera madiki akawanda, parutivi pane muti wakakura une maruva eyero

Dzimba dzakawanda dzekugara, dzine denga rine mataira matema, pasi pane huswa wakawanda hudiki wakaoma rune ruvara rwe brown.

Muimba yekurara, mune mubhedha wakawaridzirwa chekufuka. Rumwe rutivi mune kabati yakaisirwa pamadziro ine ruvara ruchena.

Nzou huru yakamira iripfumbura huruva. Parutivi pane njiri yakafuratira. Kuseri kwenzou kwakazara miti dzakakura.

Muimba yekutandarira mune zvigaro zvakakura zvineruvara rutema. Tafura ine girazi pamusoro, terevhizheni iri kumadziro. Uye wairesi iri pamusoro pekabati.

Chigumbu chepurasitiki chakaura, mukati macho mune chinwiwa chine ruvara rwutema, chinwiwa chinotaridza kuti chine chando.

Vanhukadzi vazhinji vakaungana panzvimbo imwechete. Vazhinji vakapfeka nhumbi dzekukereke. Kumberi kune miti dzakakura dzinemashizha akawanda.

Matombo akawanda anemizera yakasiyana siyana . Parutivi pane muti wakakura una mashizha akawanda ,pasi pane marara mashoma.

Pasi pane masora mazhinji akasvibira ane ruvara rwe girini . Mashoma akaoma ane ruvara rwe bhurauni.

Pagaragi rwinonwira mafuta edzimotokari. Pane motokari mbiri dzidiki dzakamira. Dzimwe motokari dziri kudirirwa mafuta.

Pasango pane uswa hwakareba. Umwe hwakasvibira une ruvara rwegirini. Umwe hwakaoma une ruvara rwebhurauni. Umwe uswa hwakakora.

Mudhorobha, vanhu vakawanda varikufamba. Kurutivi kune vamwe vakamira, uyezve murume akagara padivi nemuti arikutengesa pepanhau. Rumwe rutivi rune chivakwa chakakura chineruvara ruchena

Motokari dziri kufamba mumugwagwa. Parutivi pane miti dzakakura dzine mashizha dzisina. Dzimwe miti dzine maruva ane ruvara rwepepuro.

Miti yakawanda, dzakakura dzimwe ne mashizha egirini, dzimwe dzine mashizha akaoma ebhurauni, mumwe muti une maruva maruva, matsvuku mamwe eyero,

Motokari yerudzi rwekombi ine ruvara rwesirivha. Ina mafafitera matema. Parutivi pane pane garaji panonwiwa mafuta emotokari.

Ruva rina mashizha akawanda uye madiki rakasvibira neruvara rwegirini. Parutivi pane mudhuri wakavakwa nematinha makuru.

Pamusika pari kutengeserwa mbatya dzakawanda dzakasiyana siyana. Pane musikana akamira akatakura bhege rake renhema. Mumwe murume akagara pachigaro.

Chigaro chimwechete chakagadzirwa nemuti wakangoitwa zvekuchekurerwa chine ruvara rwebhurauni nerumwe rakacheneruka.

Rori huru ine ruvara ruchena ine vanhu vari pamusoro payo varikudzana pazasi pane vanhu vakawanda vari kuteerera.

Imba yekubikira ine makabati akakura machena. Ine firiji yakareba yesirivha. Ine chitofu chakakura chine ruvara rwutema.

Munhurume arikufamba padivi nenhandare. Akabata mureza kuratidza kupemberera, uye nekutsigira vanhu varimumutambo.

Pachiteshi, makombi akawanda anemavara akasiyana siyana akamira. Padivi pane vanhurume vakagara vakawanda.

Pombi yakavhurwa irikuburitsa mvura ichiisa mubhaketi regirinhi. Parutivi pane chivakwa chine ruvara rutsvuku.